Payddon dalgga gidiza asati gashe nayta idimmidi uttidi eeta bolla payyatetha naago sohon dizayssa masatoosona. Izeti qasseka keehippe dalgga gidishin izeta yuushon dumma dumma toketi uttida zaafey beetteesko

Paydon dalga gidiza asati sipetethan eqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona iza ta gaattanqa indotikka addetikka dishe izata sintanqa makinikka eqqi uttida issi beettes izata yuushon dumma dumma zaafeykka deesikko.

paydon keehippe dalga gidiza asati beettosonna izata gaattan qasseka indotikka addeti gashe naytinne qa yalagatikka beettishe izatikka issi petethan hemeti bolla deettes izata yuushon qa dumma dumma keeththikka keexxettidayssi bettees

Ahonne demibba gidida keeththa gaththani issippetethani tobe tobsnasi uttidi betetesi izetikja dizassdoyi kehi daligga demiba gidishini qasekka kawo keeththi misatesikko izetikja adde xaala

Paydon kehipe dalga gidiza asati issippetetan eqidi udularanne mitheza oyqidaysa be'ashe dayisi izetikka qasekka cadishe dizaysa misatishe etikka Issippetetan eqidi xelishe de'eosonakko

dere woga qoncisiza apalama yidi dere woga bessishe diza paydonqa keehippe dalga gidiza gashe naythabe ashe deys izata gaattan qasseka indotikkadetikka dishe izata yuushonqa dalga gita asati deettes

Dere woga qonccisiza afala mayidi issippetetan uttidi ha xeellishe dizayssa paydonkka keehippe dalgga gidiza asata be'ashe de'ays. Izeta gaatan qassekka inddoykka addeykka dishin paydonkka izettikka qa keehippe dalggakko.

issipetethani katama gaattan puuthe tokkishe diza asati deettes izatikka qasseka paydon keehippe dalga gidishe izata gaattan indotikka addetikka deettes izati diza sohoyqa dhoqanne dere kaara misatesikko

Paydon keehi dalga gidizasati issi petethan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona iza tikkaqa issife issi aaho keeththa gaaththan dizayssa gidishe izata gaattan qase indotikka deettes izata gaattan qa booththati woykko kare biitta asikka beettes.

Issi makina gaattan paydon dalga gidizaasati issi petethan uttida izatikka qasseka ha xeellishe deettes izata gaattan qasseka indotikkadetikka dishe issi petethan uttida ha xeello bolla deette sikko.

Dere woga qonciseza afala maayidi issi petettan eqqidi ha xeellishe diza paydonqa keehippe dalga gidiza asati deettes izata gaattan qasseka gasha naytinne indotikka beettishe izata yuushonqa dumma dumma zaafeykka toketi uttidayssideskko.

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan dere woga qoncisiza afala maayidi issipetettan utti uttidayssa be ashe dayayskko izatikka qasseka mule indonne addenne gidishe dumma dumma afala maayi uttidakko

Aahonne denba gidiza sohoni xeelli sheqa keehippe inje gidiza sohon paydon keehippe dalga gidiza asati sipetethan uttidi tobe to bishe dizayssa misato sona izota gaattan qasseka indotikka addetikka de'o sonakko.

Misile bolan dere woga qoncisiza afala mayidi issipeteththan utida asata be7ashe daysi.izetika qaseka ahone denba gidiza keththa gathan detes .izzeta gathana qa endoyka adeyka de7eskko.

paydon dalga gidiza asati sipetetta uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izatikka qasseka dere kaara bolla dizayssa misatishe paydon keehippe dalga izatikka muleqa addekko baynta kushenqa zanxela oqqidayssatikka deettes

Tobe tobishe dizaysa misatiza dalga asati issipetethan uttida izeta gathan qasseka issi addey hasayishe dizaysa milatishin iza sinthan qaseka xaafetida dawtarey dizaysa beyaysiko

Dere woga qonccissiza afala mayidi tobbe tobbishe diza issi addey beeththeskko; izikka oycheththida oyshassi zaaro immishe dizayssa misathes; qasseka hara oyshakka oychchishe dizayssa misatheesikko.

Paydon keehippe dalgga gidiza asati issipetettan aahonne demba gidiza keeththa gaattan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka indotikka addetikka de'ishe izati diza keeththi qa keehippe lo'idayssa sohokko

Aahonne dembagi diza keeththa gaaththan diza paydon keehi peqa dalga asati tobe tobishe dizayssa misato sonakko izati diza keethtiqa poo'onne lo'idayssa gidishe izata gaattanqa indotikka addetikka beettosona.

Misile bollan nam7u addethi uththidi haa xeellishe dizayssa misathoosona; izathikka qasseka tobbe tobbishe dizayssa misathishe ethi uththido sohoy qa keehippe injje misathes; izikka qasseka kawo keeththi misathishe aahonne keehippe qa dalgakko.

toetobishe diza paydon dalga asati deettes izata gaattan misile bollan issi addey qa beettes iza guyen salo medhay diza qalamey gorpeti uttidayssa dumma dumma curqikka kaqet uttidayssi beetteskko

paydon dalga gidiza indo xalali aahu keeththa gaatan uttidi tobe tobishe dizayssa misato sona iza tikkaqa dere woga qonciseza afala maayidinne baantha huphen goossa goozidi xeellishenne ezigishe deyayssa misato sonakko

Payddon dalgga gidiza asati issippetetan uttidi tobbe eziggo bolla diza masatosonakko izeta gatan qa inddotikka addetika dishes dere woga qonccisiza affela mayidi uttida asatika izata giddon dessikko

Paydoni ichchashu addeti haa xeelishe eqqidi dizaysa misatoosona. Izeta yuushon qasseka ayfen xeelushin keehippe inje gidiza sohon,dumma dumma keethinne dumma dumma zaafey toketi uttidaysa be'ashe de'aysiko.

Misile bolla xelishn inje gidiza sohon dumma dumma zaafey toketi utidaysi de'es,iza gathan qaseka hezdzdu genesat eqid ha xelishe dizaysa misatosona, izetika qaseka wora medosatako.

paydon dalga gidiza asati dere woga qoncisiza woga ooso bolla dizayssa be ashe dayssikko izatikka qasseka dalga gidishe izata gaattan indotikka addetikka de ishe dumma dumma zaafeynne keetti izata yuushon deesiko

Paydon dalga gidiza tossi bolla diza pute be ashe days izikka qasseka katha si asa naas go'a immidayssa gidishe iza sunti qasseka uutha geetettes izikka daro wodeqa gaxxare sohon dolidayssakko.

Misile bolla issi keetha asay issi bolla dizaysa be'ashe de'ays. Izetika issi bolla shiqidi uttidaysa gidishin,izeta yuushon dumma dumma zaafey toketi uttidaysa qasse beetesiko.

Misile bollan kaththi maanaassi aaththishe diza asathi deththees; izatha gaththan qassikka thukke penththissida inddakka de7ishin issippetheththan uththide daabbo xaaxi maanaanida asthi beeththoosonakko.

Missile bollani hathey wodho bolla diza woyko hathe bollara wogolo medhidi hemeto bolla diza paydon qase dalga gidiza addeti betetes izeta yushon qase duma duma zafeti de'ishe izetika haathe bolla deetes

Dere woga qoncisiza afala mayidi, be huphen qoofe woththidi haa eqqidi xeellishe diza issi addey dees. Iza yuushon paydon keehippe dalga gidiza asatinne gitanne wolqama gidiza derey dere kaaran qas dumma dumma zaafey beeteesiko.

Dere woga qonciseza afa lamayidi issi petethan hemettishe diza paydonqa keehippe galga gidiza asati deettees izata gaattan indotikka addetikka deishe izatappe guye baggara qasseka gitanne wolqama gidiza derey beettesikko.

Misile bollan paydon keehippe dalga gidiza gashshe nayti deettees izata yuushon qasseka keexxetti dongeti dakawo keetta misatiayssi beettishe dumma dumma zaafekka dees gashshe naytikka dere woga eqqidi bessishe dizayssa misato sonakko.

Isilen paydon dalga gidiza wora midoossati woykko gelesho geetettidayssati toopphen al'o mehe geetettidayssa be ashshe daysko iza taga yuushon qasseka dumma dumma ciishshatinne puthathi deettes dumma dumma dereykka qabettesko.

dere woga qoncisiza afala mayidi eqqida heedzdzu asati deettees izatappe qasseka nam7ati indo gidishe issoy addekko izati issipetettan eqqidi ha xeellishenne ezgishe dizayssa misatosona

Misile bollan aypen xeellishe inje gidida soho be ashe daysikko ha sohon qasseka dumma dumma zaafeynne dumma dumma asa nay diza keethtikka beettes iza gaattan qasseka wolqamanne gita gidiza abbi ich uttidayssaka be ashe dayssikko.

dere woga qoncisiza apala maayidi issipetetan cugan cugan eqqida asati deettes izata gaattan qasseka cugan eqqida indotinne cugan eqqida addeti deettes izatikka mule xeellishe qassekala

Ayfen xeellishe keehippe ufayssa immida issi gita gidiza derey woykko wori beettees iza gaattan qasseka dumma dumma zaafey dumma dumma puutey tokketi uttidayssi issi petettan diza be ashe deysikko.

paydon keehippe dalga gidiza dere woga qoncisiza apala mayidi issi petettan eqqida indotanne addeta be ashe days izata yuushon qasseka dumma dumma dere woga qoncisiza keettinne derey qasseka pettesikko

Misile bollani aypen xeellanas keehi inje gididayssanne qasseka bolla yo ho'oteta immiza katha be ashe days iza gaaththan qasseka dumma dumma katha medhaykka dishe izikka qa buddenara deeskko.

wora medoosa gidiza qasseka haaththa gaathtan diza hawulasho be ashe daysse izikkaqa ba duona dooyidi zin7iuttides izikka paydo nam7a gidishe iza lanqen qasseka haatti zin7iuttidayssaka misate sikko

paydon keehi dalga gidizasati issi petettan wora misatida dumma dumma zaafey toketi uttida issa gaattan buussi bolla deettes izati dizoso hoyqa keehippe cililonne aypen xeellanas qa injekko

Dumma dumma misiley duza issipetetan oykida misile xelashe days. Iza bollanka qaseka dumma dumma misileynne Paydon keehippe dalga xafoy xafetidaysa qaseka mistesko.

Tobbe tobbishe diza paydon keehippe dalga gidiza kawo keethan uttida oosancha woykko kawo oosancha be7ashe days. Izatikka qasseka paydon keehippe dalga gidishe izata sintan izati uttido oyde sintan ciishshikka deeskko.

Misile bollan nam'u addeti tobe tobishe dizayssa misato sona iza addetikka qasseka cugan cugan baynta sohon nam'u misile sohon eqqidi tobe tobishinne qasse ezgo bolla dizayssa misato sonakko

Misile bollan issi addey tobey tobishe dizayssa misatees iza addeykka qasseka ooshettida ooshas zaaro immishinne si'i gidi ezgo bolla dizayssa misates izi diza keeththikka qasseka aahonne denba wolqa makko.

paydon dalga gidiza kawo keeththan uttida issi petetan diza asati deettes izata gaattanqa indotikka detikka dishe izata sintanqa oyde bolla ciishi kabeettes izati diza sohon qasseka aahonne denbakko

misile bollan nam7u addeti issi petethan eqqidi tobe tobishe dizayssa misato sona izatappe qasseka issi addey ba huphen qophe wottidayssa gidishe iza tikka issi petetan ha xeellide tobe tobishe dizayssa misato solakku

Issi addey ha xeelidinne oysheteda oyshassi zaaro immishe dizayssa misates iza yuushon qasseka dumma dumma biratatikka zen7idayssati deishe heyssa birata yuushon qa dumma dumma zaaffeykka bettesiko.

issi yelaga addey tobe tobishe woykko oysha oychishinne oyshettida oysha si si7i gees gidi zaaro immishe dizayssa misatees iza yuushon qasseka dumma dumma mabraate nangida gita wolqama gaaneykka deeskko

misile bolla oyddo asati beettettis izatappe heedzdzati qasseka ooso oottana yiza addeta gidishe issi indaqa penge duuyadayqqaday ta xeelo bolla dawus izatikka baynta kushen shubo oyqqidi issi madhe diza afala mayidi banta elqopphe woththedakko

Misile bollani dumma dumma medhay diza qalaman gorpettidi qasseka keehippe gashe gidiza xaafoy kaqeti uttidayssa be ashe dayssikko iza bollan qasseka nam7u medhay diza qalamen gorpettida taafokko.

misile bollan dumma dumma waabarata shubo suntishe diza nam7u addeti deettes izatappeka issi addey mitha kaara woykko poole kaaran dishe issi addey sa7an eqqidi izaara tobishe dizayssa misateeskko

ayfen xeellanas keehi inje gididanne aaho keeththa gaattan dumma dumma bantha kushe ooso ekkidi tobishe diza paydonqa keehippe dalga asati beettettis izata gaattan qasseka addetikka de ishe ayfen keehippe injekko

Aahonne denba gidiza issi wora be'ashe days. Ha wora gaattan qasseka dumma dumma zaafetikka de'eettes. Issi oge qasseka beettishe de'ees .Dumma dumma zaafeynne puute daga beettesikko.

Kethetid ongetida kawo kethi beyashe de'ays. Ha keeth qaseka gitanne wolqama gidishe izika kexetid ongetidaysakko iza sinthan qaseka dumma dumma zafet toketid utidaysa gidishe asatika iza sinthara hamutishe de'etes

misile bollan issi petethan katta miishe diza paydon keehippe dalga asati deettees izata gaattan qasseka yalaga naytikka de ishe izatikka issi petethan katta muussi bolla neqa ushshaka uyishe deettesko

misile bollan paydon keehippe dalga gidiza asati ubbathikka qasseka baynta kushen teknoloje ooso gidizayssa komputere baynta kushen oyqqidi izappe xaafo bolla woykko iza xeelo bolla dizayssa misatosona iza ta gaattan indoyikka dees

misile bolla issi addey uttidi tobe tobishe dizayssa misatis izaaddeykka qasseka ha xeelidinne siigidi ezgo bolla dizayssa misatishe izappe guye baggara qasseka aazakka aazikka beettenna

issi cugan uttida payddon qassekka oyddu asati bettetees izatikka mulekka addekko izata yuushon qasseka dumma dumma zafeynne wolqama gidiza miiti bettees yushshonkkaa keettikka dizayssa misatessikko

issi addey ha xeeliide eqqidayssa misates izikka qasseka zal'e zal'idayssa misatishin izappe guye baggara dumma dumma ushsha medhdhaykka de'ees izikka qasse yelagga gidishshe aahonne denba keeththa gattan dees

Missile bolan issi adey oyshetida oyshas zaro imishe dizaysa misates iza adeyka issi diza Medha ba uphen qaseka wotidine ezgishe dizaysa milatesko.

issi addey ha xeellishe eqqides. izikka issi medhoy diza afala maayidi ba huphen qope wottidi xeellishe dees. iza yushon qasseka keexxettidi ongettida kawo keeththinne keeththa sintan qasseka dumma dumma zaafe toket uttida issi beetteskko

Misile bolla qohoy gakkeda soho gakkidi maado imo bolla diza dumma dumma oosanchati bettetes izatikka qasseka eexxida tama gaaxa gelidi asa maaddishe dizayssa gidishe paydon qayti keehippe dalgakko.

Ahonne denba gidiza katama oge be ashe days iza bolla qasseka makinikka hemettishe de7esikko iza lanqen qasseka keexetti dongettida inje gidiza dumma dumma gita wolqama keeththi beettes dumma dumma zaafeykkaqabettesko.

Keexettishe diza kawo keethti be ashe deays izikka keexxettidi ongetibennayssa gidishe izata gaattan qasseka paydon dalga gidiza adde asi eqqidi xeelo bolla dizayssa misatosona dumma dumma zaafekka toketi utte dayssideeskko.

Bolla payateta nago ootho ketha gathan woyko kawo keta gatan issipetetan eqida paydon dalga gidiza asati detes. Izet de'za sohoyka keehippe inje Soho gidishe izetika qas indoyka adeyka de'esko.

Gitane wolqama gidiza ayfen xelinka lo'iza aho kethi be'ashe de'aysi ha kethika qaseka kawo kethi gidishe iza yuushon qaseka hara kethatika dumma dumma zafeyka betesko iza sinthan qase dhoqu gida kawo bandiray des

Kexetidi ongetida kawo keeththi beashe deayis ha keeththin qaseka kehippe cora gidiza masikotenne penge deas iza ushon dumma dumma hara keeththika qaseka zaffenne dumma dumma asi desikko.

Keethetidi ungida ungettida woyko wurida kawo keethi ayfen xeelisheka qa keehippe inje gidizayssa be'ashe de'ayssi iza gaathan qaseka paydon dalgga gidiza mastotey beetishe dumma dumma zaafey iza yuushon toketi uttidesko.

keexxettidi ongetibenna keeththa gaaththa xeellishenne hemettishe diza paydon dalge gidiza asati deettees izata gaattan qasseka indotikka addetikka deishe izati diza sohoy keexxettidi ongetibenna sohokko

Misile bollani paydon dichashu asati deettes izata yuushon qasseka dumma dumma kawo keeththi keexxetti dongetidayssidishe ka weeththa sintanqa dumma dumma zaafekka dees izata gaattan qasseka oydati adde giddishe issinna indokko

Keexettidi ongetida kawo keettippe ashshe days ha keexettida kawo keetti sinten qasseka dhoqu gizi kaqethida topphe dere bayndirkka de ishe izikka qa ayfen xeelishen keehippe injekko dumma dumma puuthekka toketi uttides.

dere woga qoncisiza afala ba morgen xaaxidi ba huphen qasseka qophe woththidi ha xeellide eqqida issi addeydees addeykka qasseka gasta woykko laytan keehi dhoqu gidayssa misatey sikko

Gitanne wolqama gididiza kawo kethi be'ashe daysi ha keethi kexetidi ongetidaysa gidishe iza sinthan qasi dumma dumma makininne paydon qas keehippe dalga gidiza indoti adeti gidiza asa be'ashe daysko.

misile bollan issi addey tobe tobushe dizayssa misates izi diza keeththikka qasseka kawo keeththi gidishe aahonne denbi wolqama keeththikko izikka ba huphen qophe woththidi tobe kaaletishe diza yssa misates

Misile bollan keexetti diongetida kawo keeththi be ashe dees ha keeththi qasseka kitanne wolqama gidishe iza lanqenka toopphe bayndiri dhoqu gidi deees iza lanqen woykko iza sintan dumma dumma puuteykka zaafey dees.

paydon keehi daro gidiza asati issi petettan kawo keethti sinten eqqidayssata be ashe dayss izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe izata yuushon qasse dumma dumma zaafeykka qakeetikka de7esikko

Paydon dalga gidiza issi dere asati beetishe de'etees; izetikka qasseka bolla payetetha naago keeththan dizayssa gidishe izeta gattan indotinne addeti qasseka gashe naytikka isipetethan uttidayssata be'aysiko.

Nam'u asati misile bollan ha xeellishe dizayssa misatosona izatikka baynta kushen issi miish oyqqidi iza xeellishe dizayssa misatishe issinna indo gidishe issoyqa addekko izata yuushon keexxettidi ongetida keettikka beettees.

Paydon keehippe dalga gidiza asati issipetetan bolla payateti nago keta gatan uti utida. Izeta gatan qasekka indotinne gashe nayti, izeta gatan qaseka adetikka de'ishn issipetetan utidako

Missile bollani kehi darro giddida assati derre wogga qonicisidda afala ayiddi haa xelishe betesi. Izata giddo hedzu adeti hedzu gashe nayita banitta kiyoni wothidi ha xelosona.

Issi keethan woyko payatetha naago keethan paydon heedzu gidiza asati eqqida. Izeti eqqida sohon dhale immiza soho gidishin izetika issipetethan dhale naago bolla dizaysa masatosona.

Paydon dalga gidiza asati issi petethan bolla payatetha naago keeththe gaaththan deettes izatikka qasseka keehippe dalga gidishe izata yuushon dumma dumma zaafeykka dees izata gaaththan qa indotikka addetikka beettosonna.

misile bollan aahonne denba sohon keexettida kawo keethi be 'ashshe deyss ha keethti sinten qasseka makinikka deees iza sinten qasseka dumma dumma zaafeykka toketi uttidayssa gidishe iza keethti kaqa keexettidi ongeti uttidayssakko

Misile bolla paydon ichashu asati deettes izata gaattan qasseka issinna indo gidishe attidayssati qammule addekko issi petethan bolla payatetha naagu keeththan dizayssa misakishe izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey tokketi uttidayssidees.

issi addey dere woga qonciseza afala ba morgen xaaxidi aypen manaxire qa wottidi ha xeellishe dizayssa misates izappe guye baggara gashe xaafon taafettida issi gita waraqate qa kaqeti uttidesikko

Keexettidi ongettida issi payetetha naago keeththa be ashe deys ha keeththa gaatan qasseka dumma dumma mastoteynne dumma dumma pengey beettes iza lanqeniqa hara keeththikka deiyayssa misateskko.

Bolla payateththi nago keeththan issi indda ba gashe yello iddimada uttada xeellizayssa dizayssa misatawuskko ,izakka qase kawo keeththan bolla payateththi nago keeththan dizayssa misatawuskko.

heedzdzu asati bolla panatetha naago keeththan gashe naytha oyqqidi utti uttidayssa be ashedays izata gaattan qasseka nam7ati indo gi dishe issoy addekko izatikka baynta kushen gashe nay dim7i uttida

paydon dalga gidiza asati issi petethan utti uttidayssa be ashe daysse izata lanqen qasseka dumma dumma keeththikka dees dumma dumma zaafeykka toketi uttidayssa be ashe de7ayssikko

misile bollan bolla fayetethi naago keeththanqa baynta suuti duuqisishe diza paydon qasseka dalgasati deettes izatikka qasseka ha xeellishe oyde bollan zim7idi deettes

Dembbanni aaho gidiza sohoon qassikka dumma dumma puute thokketti uttidassa be'ashee days. Izikka qassikka asi diza sohoo misatishe, izikka oge misatesko. Paydon keehippe dalga gidiza puutetikka thokketti uttida.

Heedzdzu asati uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka nam'ati adde gidishe issinna indokko izata yuushon qasseka kaqethida dumma dumma zo'o medhey diza curqikkadees tophe bayndirikka izan beettes.

Issi addey oysha oychishenne oyshetida oyshasi zaaro immishe dizayssa misates iza yuushon qasseka demba gidiza shooqi woykko gadeykka beettishe iza gade yuushonqa dumma dumma toketida zaafey deesko

shuchchan giigida qas gitanne wolqama gidiza haaththe shiishshida gita shuchchi beettis iza yuushon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssa gidishe dereykka qasseka iza lanqen beettidayssa be ashe daysskko

Xeellishin keehipe inje gidida ahone qa demiba gidizo soohoni kexetida keeththe be7ashe dayssiko. Ha kethe yushoni duma duma zafeti toket utidayisa betishe kethi ayifeni xelishin kehipe injeko.

Kexxettidi unnigetida kawo keththa be'ashshe dayiss.haa keththa ushshonni qasekka dumma dumma zafeyi toketti uttidayissa de'ishshe izetti qasekka gitanne wolqamakko.keththa bolla qasekka pidaleyi xaafettidesikko.

mhisile bollan paydon dalga asati hemettishe deettes izata gaattan qasseka dumma dumma yalagatikka gashshe naytikka beettishe izata yuushonqa dumma dumma zaafeynne saasi diza keethti beettessikko

misile bollan issi petettan eqqida paydon dalga gidiza asati banta kushe medho ooso eqqidi xeellishe dizayssa misato sonakko izatikka diza keetti qasseka keehippe aahonne denba gitanne gidizayssakko.

Paydon keehippe dalga gidizasati issi petetha he mettishe deettes izatikka qasseka bantha kushen dumma dumma biitha bookkida miti oyqqidi he mettishe deettes iza ta gaattanqa indoti kadetikka de7oosonakko.

Xeellishin aahonne dembba gidida makinay biza ogey beettees.izaa matan qassekka dumma dumma zaafeynne katama keethe pooqey beettees.

gitanne wolqama gidiza keexxettidi ongettida kawo keetti be ashshe deyays ha keethti qasseka dhoqa gidishe izikkaqa pooqe geetettidayssakko iza lanqen qasseka dumma dumma miti toketi uttidayssi deees

Dere woga qoncisiza afala mayidi issi petettan eqqiza paydon dalga gidiza asati deettes izata gaattanqa indoykkadekka dishe izata yuushon dumma dumma zaafey makinikka qasse beettesikko

Misile bollan issi addey ha uttidi xeellishshe dizayssa misates izikka qasseka kawo keeththin oothtida oosancha gidishe izikka asa na'a maata bonchcho bolla woykko naago bolla oothtishe dees ba kushen qasseka miththi oyqqidessikko

Paydon dalga gidiza asati issipetetan eqidi ha xelishe dizaysa be'ashe daysko izata gatan qaseka indotika adetika dishe izeta yushon duma duma kethine wolqama zafeka betishe desko.

Missile bollan kawo kethe getetiza sohan 3 oydenne1 xarahpezeyra betes iza gathan qase xelishin asiy bawa. Izzinne de'izasoy kehippe ahonne dembakko

Misile bollan kawo kethi oso othida inida haxelayida utadus izaka issi medhoy diza afala mayada haxelashe dizaysa misatawusuko iza ba kushen ikiritonee wariqate oyikada xapashe deawusko

Paydon dalga gidiza asati issi petetha hemettishe deettes izatikka qasseka kawo keeththa oosanchata gidishe izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne qa asa keethtika beetteskko.

misile bollani xeellishe inje immida sohoy beettis izikka qasse kawo keethti misatishe dumma dumma mastooteynne pengeykka deees izikka keehippe inje gididayssa gidishe aahonne qa gita denba sohokko

Isile bollan nam'u yelaga addeti uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata yuushoy qasseka githanne wolqama gidiza aaho keeththa gaaththan dizayssa misatishe izatappe issoy ba kushenqa teknoloji ooso gidiza komputere oyqqides.

misile bolla asi uttido oyde asi du7on nayssi beettees heedzdzu woytoyka qasseka sintan beettishe izikka aahonne gita gidiza katama kawo keetiqa misatisko iza yuushon dumma dumma hara yqqikka dees

Aahonne denba gidiza kawo keeththa gaathan paydon dalga asati issi petethan eqqidi tobo ezgishe deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka diyayssa gidishe izata sohoyqa aahokko

oge geeshshatettha naago bolla diza paydonqa keehippe dalge gidizasati issi petetha giigissidayssata be ashedayssikko izati qasseka indotikka addetikka de ishe baynta morgen qa sharbe xaaxe uttidayssa be ashenqa deayssikko

Payidon daliga gidiza asati issipetethan oge gigiso bolla dizayisa misatona izati qas katama geshatethi nago gidishin ketha woyiko oge pitishe detes izatia yushon duma duma zapetika duma duma makinatika de'esko

Katama paayatetha naago bolla diza katama issipetethan qasseka peexa bantha kushen oyqqi pittishe diza paydon dalga asati deettes. Izata yuushon qassi dumma dumma zaafekka toketi uttida issa gidishe, izata gaattan qassika indotikka addetikka de'oosonakko.

Daro daligga bessan assati ogge geshatetha nagishe woyikko pitishe deyesi. Izatta gathani qassi indotika addetika bettesi izati banitta kusheni qassi aqaba oyikidi oge giggisishe deyesa masatosonako.

Katama geeshshateti naago bolla giza soho pittishe diza paydonqa keehippe dalgasati banta kushen peexiyo eqqidi ogen deettes izata gaatanqa indoti kadetikka de'ettes izata yuushon qasseka dumma dumma keettinne zaafey beettes.

issi yalaga addey sunta taafo bolla dizayssa misates izikka qasseka teknoloje ooso gidizayssa komputere ba kushen oyqqidi taafishe deskko izi diza sohoy qasseka aahonne denba gidishe gitanneqa wolqamakko

Aahonne demba gidiza keeththa gaattan issi addey eqqidi tobe kaalettishe woykko kaallishe dees iza yuushon qasseka dumma dumma tuki pentiso jabanatinne issi indaqa pentisashe beetto sonakko.

Misile bolani issipetetan uthida paydon dalga gidiza asati de'etes izeta gaathanka issi adde ba suntha odishine xaafisishe dizaysa misatesko izetika diza keethi kaseka aahone demba gidishin kawo keethi misates.

Onatetha qonicisesida matoqa be'ashe dayis qaseka duma duma onatetha qonicisesida sunithi payidoy de'ishe iza bolla qasi asa misileyika dees ha misileyka ade misates

Misile bollan nam7u addeti tobbe tobbishe dizayssa milatoosona. Izati uttida oyde sinttan qa ciishikka de7ees. izatappe issi addey qasseka tophe dere haariza ahimada abi geetettida addekko.

misile bollan nam'u indoti issipeteththan issi miishe bantha kushen oyqqidi ha xeellishe dizayssa misatosonna dizatikka aahonne demba keeththa gaathande ishe izatappe guye baggara salo malaqalamey gorpettida miishi beettees

oonatetta qoncisiza matooqa be'ashe deyss ha matooqa bollan issi addey ban sunteyra issipetettan daafettidayssa be ayssikko iza huphesan qasseka toopphe bayndirikka deeeskko

Issi Adey oyshetida oyshasi zaro immishene oyshetishe dezaysa misates izappe guye bagara kathas go'a imiza badaliy toketi uttidaysa shoqiyika betishe qaseka hara asika makinika betidaysa beyashe dayisko

paydon dalga gidiza asati si petethan uttidi xeellishe deettes izata gaattanqa dere woga qoncisiza afala maay7ida asatikka de7ishe izata yuu shonqa dumma dumma keexettida ongettida keethtinne zaafey toketi uttida issibeetteskko

Paydon kehi dalga gidiza asati issi petettan dere woga qoncisiza afala maayidi eqqidayssata be ashshe daysko izata gaattan qasseka indotikka addetikka deishe izata yuushonqa dumma dumma zaafe toketi uttides.

Paydon dalgga gidiza asati issipeteththan eqqidayssa be'ashe dayssi. Izetikka dalgga gidishe bagga huphphen qophekka wothtidoosona. Izeta yuushon qassekka dumma dumma zaafeykka toketi uttidayssi de'essikko.

Misile bollan issi medhoy diza afala mayidi issi bolla eqida yalaga nayiti betes izata yushon duma duma kethi duma duma zapeyka betesko izatika banita kushen qaseka cisha xuniqudi oyikidaysa milatosona

Misilezi bollan payidon kehippe dalga gidiza asati issippetetani ci'isha woyiko ci'lilo medhoyi diza woxo banta kushen oyikidayisa be'ashe dayis izata gathan qasi indotika dishe tophiya bandira banta kushen oyikidako

Misile bolla nam7u addeti eqqidi ha xeellishe dizayssa be'ashshe days iza addetappe guye baggara qasseka toophe bayndirekka dhoqu gidi kaqeti uttidashshe gidish dhoqu kaqetidayssa gidish iza addetappe issi addey qa toopphe kawoge diza ahamada7abikko.

paydon dalga asati sipetetan uttida izata gaattan qasseka toopphe kawo gediza ahameda7abikka de ishe izati diza sohoyqa aahonne githa wolqamakko kare biiti asi woykko boottikka deesikko

Misile bollan issi addey tobe tobishe dizayssa misates iza addeykka dere woga qoncisiza afala maay'idi oddishe dizayssa misates izappe guye baggara salo medha qalamey gorpettida keeththikka beettisko.

issi addey ha xeellide tobe tobishe dizayssa misatis izappe guye baggara qasseka kathas inje gidiza katha zereti dizayssa misatis iza lanqen qasseka asikka wakinikka geettesikko.

misile bollan nam7u addeti kushe kushe oyqet utidayssa be ashe days izatappe issoy qasseka booththi woykko kare biitha asa gidishe izatikka qasseka eropphile bollappe wodhdhizi eqqidayssa misato sonakko.

Mise bollan dere woga qoncisiza apila mayid issipetetan eqida asat detes. Izeta gatan qasekka woyto ekishe dizaysanne woyto qase imishe dizaysa adeti detes. Izeta yushuwan hara asatika deteskko.

Issipetetha hemeto bolla diza paydonza usuppu asati beettetes. izata gaattan heedzdzati adde giddishe heedzdzat indokko yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne keeththi wakinikka beettes. tophphiya bayndirika dhoqu gidi beettesko.

Paydonqa hosupu asati sipeteta uttidayssa be ashe days izata gaattan oydati adde gidishe oydati qa indokko izata yuushol qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssa qasseka be ashsheni de'ayssikko.

Paydon kehipedalga Gidiza asati issipetetan ahogidiza debane Gathani utidi Tobe tobishe. Misatosona izzeta gathan indetika adEtika Izeti diza sohoy. Kehi wollkamako

paydon dalga gidiza asati aahonne denba gidiza xeelli sheqa inje gidiza keeththa gaattan deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka gita asatikka de7ishe dumma dumma ciishsha banta kushen oyqqidayssa be ashe de aysskko

Aahonne denba gidiza keeththa gaattan issi petettan diza paydon dalga gidiza asati deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka deishe keeththika qa ayfen xeellishe keehippe injienne geeshsha misate sikko.

aaho keeththa gaattan issi betethan paydon keehippe dalga gidizata asati uttidayssa be ashshe dayssikko izatikka diza keeththiqa aahonne ayfen xeellanas inje gidishe izata gaattan indotikka detikka deettesiko

aahonne denba gidiza gitaqa wolqama keeththa gaaththan paydon keehippe dalga gidiza kawo oosanchati asanaa maata bonchisiza pooliseti deettees izatikka medhan issi mala gidiza afala mayidi issi petethan utti uttidosonakko

Kawo keettan asa naa maata boncho bolla wottida nam7u addeti uttidi ha xeellishe dizayssa misatosonakko. Iza tikkaqa issi medhay diza afala mayidi issipetethan uttidi ha xeellishe dizayssa misatoosona. Izatappe issi addey ba kushen kompitere oyqqides.

misile bollan heedzdzu addeti beettosona iseta gaattan qasseka nam'ati kawo keetti woosancha gidiza issi medhay diza afala mayidi issi petethan tobe tobishe dizayssa misatishe issi addey qasseka issi barka uttides

kawo keeththa woosancha gidiza asa naa maata bonchisiza poolise geetetheda asati deettes izaatti qasseka issi petethan aaho keeththa gaathan tobe tobishe dizayssa misatishe issi medhay diza afalamayidi banta huphenkaqa qophe woththidakko

Kawo oosanchatappe issoy poolise gidishe phisile bollan issi medhay diza apala maayidi tobe tobishe diza issi polise addey beettees iza yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka beettiyayssa misate sikko.

Misile bollan kawo keethti oosancha gidida oosoppe issoy woykko kawo ooso gidizayssappe issoy asa namata bonchisiza gidishe misile bollan issi addey issi medhe diza apalamayidi ba huphelqa qophe woththidi uttidayssa be ashidayskko.

Paydon dalga gidiza asati dere woga ooso bonchidayssa misato suna izata gaattan qasseka kawo oosancha gidiza poolisetikka issi medhaydiza afalamayidi deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka beettes.

Paydon dalga gidiza addeti issi petettan uttidi tobe tobishe dizayssa misato sona izatika issi petettan uttidi si'igi ezgiya ba misato sonakko izati diza keetta gaatti qasseka aahonne denba.

Dere woga qonc'isiza Mayo mayidi issipetethan utida patdon dalga gidiza adde asati beetosona izeta gathan qasseka mac'atika de'ishe issipetethan dere woga qonc'isiza Mayo maayida.

Dere woga qoncisiza affalla mayidi issippetethan uttida paydon qa dalgga gidiza indithi dethess. Izzathikka qa banthawu huphen gossa gozidi aahone demba gidiza kawo keththa gathan uttiwothidayssa missathosonakko.

paydon dalga gidiza asati issi petettan dere woga qoncisiza apalamayida asatara hemittishe deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe baynta kushenqa ciishsha xunqidi oyqqi uttidayssa misato sonakko

Paydon dalga gidiza asati beettishe deettees izata gaattan qasseka darirayssi indo gidishe issi petettan eqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona izata yuushon qasseka dumma dumma keeththinne zaafekkaqa beetteskko.

issi addey tobe tobishenne sii gidi esgishe dizayssa misates iza guyen qasseka samaye medhe diza qaalame gorpeti uttida kaqettida dumma dumma curqikka qasse beettishen de7essikko

paydon dalga gidiza adde asati issi petethan dere woga qoncisiza afala maayidi uttidi tobe bishe digan sinsi qussun iza fe gapan kasseka yelagakka biga asateta bish iza i mile baandanpen qophe wotidak

Payddon dalga gidiza Soho diza maththa keththi woyko koththi be'ashe de'ays. Ha keththa uushshon qasekka dumma dumma zafekka betishe izikka diza Sohoy aahonne gibbe gaththan misatees. Dumma dumma zafe qasekka tokketidayssa be'ashe de'ayssikko.

Paydon keippe dalga gidida asati kehi ahoo gidida uttidaysata bea'she daysko indotinne adeti qaseka gashe naytika detes izata yushonka duma duma zafeti toketi utidesko

Ahone demba gidiza gade gaththan paydonkka dalga asati detes izeta yushonkka dumma dumma toketi utida puteykka de'she dumma dumma wolqama dereykka de'es izeta gathankka adeykka indoyikka dizaba masates

Issi medhoy diza afala mayidi issipetetan hokidi kathi bolla kushe yediza paydoni qaseka ussupuni asati detesi, izeta gathani issoti Ade gidishe atida ichashatika indoko.

misile bollan issi addey ha xeellid eqqidayssa misates izi qasseka diza sohoy keehippe inje misates iza lanqen qasseka topphe bayndiri eqqi uttidayssaka xeella shende ayssikko

Misile bollan paydon dalgga gidiza asati issipetettan eqqidayssa be7ashe days. Izata gaattan qasseka nam7u addeti woytettida woyte oyqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona izatappeka issoy ba huphe ba huphen qophe wothti uttidayssa misatiskko.

dere woga qoncisiza afa lamayidi issipetettan eqqida indoti deettes izatikka aahonne denba gidiza keeththa gaattan ayfen xeelli sheqa keehippe lo7o gidizayssa gidishe bayntha huphen qasseka goossa goozidi eqqidayssa be eysko.

dere woga qoncisiza afala maay7dinne qasseka baynta huphen goossado goozidi issi petethan uttida paydon keehi dalga gidiza indoti deettes iza tikaqa tobe tobishe dizayssa gidishe eti uttida sohoy aahonne gitakko

Paydon keehippe dalgga gidiza asati issipetettan eqqidi haa xeellishe deettees. Izatikka mule qa adde gidishe izata yuushon dumma dumma keethinne qasseka tosse bolla diza zaafeykka beetteesikko.

keehi dalga gidiza asati issi petettan issi keeththa gaattan dizayssa be ashe daysskko izata gaattan qasseka toopphe haariza wolko toopphe dere kawo gidiza ahama da7abikka beettishe dumma dumma abakado merethakka beettosko

paydon dalga gidiza asati issi petethal7uti uttidayssa be ashe deayssikko iza tikka qasseka mulera adde gidishe izata yuushon dumma dumma zaafey toketi uttidayssika beettees qa asi diza kiettikka beetteskko

Misile bolla deexo wakini gade goyishe dizayssa be ashe daysikko iza lanqen qasseka oyddu asatikka beettishen iza yuushon dumma dumma zaafekka toketi uttidayss qasseka beettesko izikka goyishe deees.

paydon dalga gidiza asati issi petetta he mettishe deettes izatikka qasseka indotanne addeta giddishe izata yuufon dumma dumma zaafey asa keethtinne qasse makinikka beettishe de7essikko

paydon dalga gidiza asati issipetethan eqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey tossa bolla de ishe izata gaattanqa indotikaddetikka de7etisko

dere woga qoncisiza afala maydi issi petettan utti uttidayssa paydon qa dalga gidiza sata be ashshedays izatti diza sohoy qa aahonne denba gidiza soho misatesikko iza ta gaattan indoynne addekka de7ees

Misile bollan teknologi ooso gidizayssappe issoy komputere gidishe issi komputere qa xarapheezi bolla geeshsha sohon uttidayssa be ashe dees izi uttido sohoykka qasseka ayfen xeellanas injenne geeshshakko.

Paydon dalga gidiza asati issi petettan uttidi tobe tobishe deettes izata yuushoy qasseka izati woykko diza keethti aahonne denba gidishe izikka kawo keeththi misatees keeththikka qasseka keehippe gitakko.

Dalga asati issi petethan hare bolli caana caanedi hemettishe dizayssa misatosona iza ta yuyfon qasseka dumma dumma zaafeynne dumma dumma dereykka beetteskko izatikka qasseka heedzdza gidishe hemeta bolla duossona.

Dalga asati issi gashe makina gaaththan gelanas eqqidayssata be ashe days izata yuushon qasseka dumma dumma keexxettida keethtinne dumma dumma gita wolqama gidiza zaafeykka beettesko izata gaattan indosi kadetikka doosonna

Missile bollan paydon kehippe dalga gidiza asati issi medhoy diza afila mayidi issippetethan aho sohon dettes izeta gathan qasekatoohiya bandira banta kushen oyqidi dhoqu othidi oyqida

Misile bolla makin eqi utidaysa be'ishe daysko. Iza lanqen qaseka gitanne wolqama gidida kexetid kum utida keth betishn iza yushon qaseka hara asy hemeta bolla dizays desko.

Misile bolani busa bolla diza issi babure betes.iza gata gelidi bishe diza asati paydon dala gidiza asati betishe issi inda qa gaxan eqada ba xesa oyqada ba huphe gosa goxada xelo bolla dawus

bolla ho7ototasi go7a immida kathati deettes izata gattan qasseka paydon keehippe dalge gidizayssanne dumma dumma bish zal7o bolla diza ham7u indoti beettosona iza tikka qasseka banta sohon sohon eqqida

Oge giigissishe diza issi deexo makini dees izikka biitta buokko bolla dizayssa gidishe zarphe bolla eqqida qapaydon dal ichashu asati deettes izata gaattan issinna indo gidishe attedayssati qasseka addekko.

Misile bollan paydon keehippe dalga gidiza afala maa meecida saammuni beettes izikka qasseka goggida saammuna gidishe cugan cugan issipetethan xunteti uttida paydon qa keehippe dalgakko

bolla ho7otethassi go7a immida ayfen xeellisheka inje gidiza dumma dumma mita ayfeti deettes misile bollanka qasseka cugan cugan diza zal7ettishe diza dumma dumma mita puuteti woykko ayfeti deettiskko

paydon dalga gidiza dumma dumma birati eqqidayssi deees iza bolla araqa kanthi kiidi biza shuboykka beyttishe biratikka paydon keehippe dalganne gitaqa wolqamakko

misile bollani giigettidi wurida dumma dumma gibbe gaaththanqa ooso bolla diza dumma dumma birati eqqidayssa be ashe daysiko iza lanqen qasseka shuboy mabirate shuboykka beettishe deees

Misile bollan he oyddu addeti eqqidi ha xeellishe dizayssa misates izatappe guye baggara qasseka gitanne wolqama gidiza paydonqa dalga gidiza dumma dumma biratha powuley eqqi uthidayssa be ashshedayskko.

Issi makiina gathan gelanas issipetethan eqqida paydon dalgga asata be'ashe days ha makina yuushon qassekka dumma dumma derekka dumma dumma zaafeka qassekka beetish de'eskko

Issi yelaga ade xelishe inje gidiza sohon zinidi woyiko ichidi ha xelishe de,ees iza yushon qasika duma duma toketiwutida wolqamanne gita gidiza zafetnne duma duma puteti betosonako

Nammu' yelaga assatti ha xelishe eqidayssa misathossona. Izzatha gathan qaa issina inddo gidishin issoyi qaa adde izzatha yushun keehi injje gidiza ayfen xelishe uffayssa imida dumma dumma zaffe tokethi uttidayssa dere woykko worayi bethess.

issipetethan yuusho pheqdhizi uttida paydon dalga gidiza asati deettes izata gaattan qasseka addetinne indoti de'ishe izata gaattanqa tama eettidi iza bolla kath katisheka de'etteskko

Paydon dalga gidiza yelaga asati issipetetan eqqidi xellishe de'ettes. izzeti dizo Soho qasekka dumma dumma zappeyne dhoqa dere Karan de'ishe dettes. Ayfen xelishe kehi injekko. Izzan issi indiya qasi ha xellashe eqadus.

Issi medhdoy diza afala mayidii issipetetan ha xello bolla diza paydonkka keehippe dalgga gidiza asati de'etes izetta gathan qasekka indettikka addettikka dishe eetta yuushshon dumma dumma zaafey toketi uuttidii miiththikka beettes

Missile bolan kehipe lo'ida sohoy des iza lanqenka duma duma zafeka toketiutidayssa gidishin ha zafe lanqen qaseka issi kethi xelishini inje gidizaysi de'esko.

Misile bollan cugan cugan dumma dumma keetha medhi de'ees. Iza keetha gaathani maata keethi woyko gatta keethika dishe,izappe guye baggara gitanne wolqama gidiza pooqey woyko kawo keethika beetees. Dumma dumma zaafeyka qasse beeteesiko.

Issi addey ba kushen wora meddossa gidiza hatta gaattan aqida haylasho gidayssa ba kushen oyqqidi ha xeellishe de7es iza yuushon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssa misates hara qa asikka beettes.

Paydon keehippe dalga gidizasati issi petethan eqqidi ha xeellishe dizayssa misato sonakko izata gaattan qasseka addetikka indotikka dishe kashe naytikka beetteusona izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne keetti beettees

Nam7u yelaga addeti eqqidi ha xeellishe diza hessa misatosona izata gaattan qas izata gaattan issi addey qasseka topphe bayndira ba morgen xaaxi maa7idi eqqi uttides issi addey ba huphen qophe wottidayssa gidishe eta guyen gita shuchchideskko

Misile bolla issi inda bahu phoyqada ha xeellashe dizayssa misatos izippe guye baggara qasseka dumma dumma zaafey wora misatiday issibettishe deees izi lanqen qasseka dere woga qoncisiza afa laykka deesikko.

issi addey ha axeellide eqqidi miicishe di izayssa misatees izikkaqa ba huphe bolla qophe woththide eqqidayssa gidishe iza yuushon dumma dumma zaafeti toketi uttidayssati deettes izi eqqida sohoykka keehippe inje gidishe shaarikka betteskko

xeelli sheqa keehippe inje gidida sohora he mettishe diza paydon dalga asati deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne dumma dumma puutey toketi uttidayssika de7eeskko izata gaattan indotikka detikka de7osona

Issi addey ba huphen qophe wottidi ba kushe xeessin wottidi ha xeellishe dizayssa misates iza lanqenka dumma dumma puuthetikka dishe izappe guye baggara issi gita wolqqama gidiza derey beettessikko.

Mehe oykko kare medoossatappe issoy woy wora medoossatappe dumma dumma medhay diza dumma dumma meheti deettes izata gaattanqa gasheykka gitikka dishe eta yuusho keehi gitanne wolqama gidiza mitikka deesko.

Paydon keehippe dalga gidiza yelaga nayti izata gaattan qasseka indotinne addetinne issi petettan deettes izata yuushon qasseka dumma dumma gidiza mitti toket uttidayssinne keehippe ayfen xeellishin inje gidiza sohon dosona.

Sunta xaafo bolla diza heedzdzu asati deettes banta sunta qa xaafisana yida paydon dalga gidiza gashshe naytikka beettishe de oosona izati mule qasseka tamare keettan dizayssa misatosonakko

paydon dalga gidiza indoti issi petetta baynta sunta xaafisishe dizayssa misato sonakko izati diza sohon qasseka eta sunta xaafo bolla diza adde asikka beettes dumma dumma keexettide ongetida kiettikka de7eeskko

Paydon dalga gidiza gashe nayti isipeteta baynta sunta xaafesishe dizayssa misatosona izata sunta qasseka xaafo bolla diza addeykka beettes izati diza sohoy qasseka tamare keeththa misatishe aahonne denbakko.

paydon dalga gidiza gashe tamare nayti ziirera eqqida iza tikkaqa banta sunta xaafisanaw yidayssa misatishe iza ta yuushon dumma dumma keexxetteda ketinne dumma dumma zaafey toketuttidesko

Payidon daliga asati banita sunitha xafisishe dizays misatosona izatika qa payidon kehi daligagidishe qa indotika adetika enita gidon detes ubatika duma duma zapeyinee kethika betesiko

misile bollani sunta xaafiso bolla diza paydon qasseka dalga asati deettes .izato gaattan qasseka indoti de'ishe gashshe naytikka de7ettiskko. sunta qaa xaafisishshe de'osona issipetettan.

misile bollani sunta xaafiso bolla diza paydon qasseka dalga asati deettees izata gaattan qasseka indoykka addeykka de ishe uttidi eta sunta xaafishe diza teknologe ooso gidiza komputarekka oyqqida asati deettes

paydon dalga gidiza asati issipetettan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izatikka dalga gidishe izata gaattan qasseka indotinne addeti qasse yelaga asatikka beettosonakko hissa be7ashe de7ays

paydon keehippe dalga gidiza asati sunta taafisishe deettes izata gaattan qasseka yela gati indosinne qasse gashe naytikka deetteskko izata yuushon dumma dumma zaafeynne keexettido ongetida kawo keetti beettishe deeeskko

misile bollan paydon dalga gidizaasati baynta sunti xaafettishe dizayssa misate osona iza tikkaqa ziirera eqqidashe izata gaattan gashsha naytikka deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka deettesko

dalga asati issipetettan uttidi baynta sunta xaafisishe dizayssa misatosona etta suntha qa daafo bolla diza heedzdzu asatikka deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne asi diza keeththi beettesko

Bolla fayatetha naa googeppe issoy isporte giddishe kuwaase phonqoyqa isporte gaattan dizayssakko misile bolla isporte oottida woykko kuwaase phonqida paydon dalga gidiza yalaga adde nayti beettosona iza ta yuushonqa dumma dumma zaafeykka beettesko

Bolla payetetha naago ogetappe issoy isporte gidishe misile bolla nam7u yelaga nayti isporte oottishe dizayssa misatosona izata yuushon qasseka dalga gidiza asati eta eqqidi ezgo bolla dizayssa misatosonakko

bolla paayatetha naago ogippe issoy isporte gidishe misele bollanqa isporte oothtishe woykko oothtiya yelaga adde nayti issi petethan eqqidi ha xeellishe deettes izata yuushon qasseka dumma dumma tokettida zaafeykka beetteskko

Bolla payetetha naago ogetappe issoy isporte gidishe isporte gaattan qa kowaase phanqoykka dees misile bolla kowaase phonqida woykko kuwaase kaayida paydon dalga gidiza yelagatinne izata yuushonqa dalga asi beetteskko

Bolla naagotetha ogappe soy isporte gidishe isporte gaattanqa kowaase phonqo ekka desko misile bollan dalga indonayti issipetethan kowaase phonqo bolla dizayssa be ashshedays izata yuushon qasseka dalga asati utti xeelo bolla deettes.

Misile bollan baydon ichashu asati hemetishe detes izeta gatan nam7ati indo gidishe hedzdzati qa addeko. izetika banta gushen woyto oykidi hemeti bolla dizaysa misatosona. izeta yushon qaseka dumma dumma zafey tosi bolla desiko.

Bola payatethi nago ogetappe issiya issiporite gidishe misile bolani issiporite ootho sohoni diza namu adeti deteesi ezeta yushoni qasekka payiddoni kehippe daliga gidiza asatikka utiyo sohoyikka betesikko

Bola payatetha nago ogetappe issoyi issiporite gidishe misile bolani qase issiporite oththo woyikko issiporite gaththani diza kuwase phonikida yelagga adde nayiti issippeteththani uttidayisa beyashe dayisi izeta yushshoni qasi dumma dumma zafeyikka desikko

misile bollan nam7u addeti uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izatikka issi petettan qasseka ha xeellide haasiya bolla de7oosona izatappe guye baggan qasseka nam7u tophe bandiri dhoqu gidi de7eessikko

bolla bayatetha naago ogetappe issoy isporte giddishe isporte gaattan qasseka kuwaase onqoykka deees misile bolla nam7u yela gaddeti isporte oothtishe woykko kuwaase phonqana himittishe dizayssa misatishe izata yuushonqa dumma dumma zaafatikka beettosona

Bolla payatetha naago ogeppe issoy isporte giddishin isporte gaattan qasseka kuwaase phonqoyekka dees. Misile bolla nam7u yelaga adde nayti kuwaase phonqishe de7eetes. Iza yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne dalga asi bettesikko.

Bolla peyatetha naagoogeppe soys porte gidishe iza gaatanqa kowaase phonqoykka des misile bollani kowaase phonqa naniya paydon dalga gidiza yalaga adde nayta be ashe daysiko izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka dees

issi petettan eqqidi tobe tobishe dizayssa paydon qasseka dalga gidiza asata beyays izatikka qasseka bere woga qoncisiza apalamaaydi uphenqa qophe woththidi paydon qa dalga gidiza yela gatinne gashshe nayti deetteskko

misile bollan keehippe dalga gidiza asati issi petethan eqqi uttidayssa be'ashe dayskko izata gaattan qasseka indotikka ddetikka dishe izata yuushon qasseka gitanne wolqama gidiza zaafey tokket uttidayssi deees

Bolla payetetha naago ogethappe issoy isporte gidishe isporte gaattan qasseka kowaase phonqozikka deettis misile bolla nam'u yelaga adde nayti issi petethan kowaase phonqishe dizayssa gidishe issoyqa woxxishe deesikko.

Bolla paayatetha naagu ogeppessoy isporte gidishe isporte gaattanqa kuwaase phonqoykka des misile bollan paydon dalga gidiza yalaga addenayti kuwaase phonqo bolla deettes izata yuushonqa hara dalga asaykka beetteskko.

issi petethan isporte oosoppe demmiza woyto oyqqidi ha xeellishe diza paydon qakke hippe dalge gidiza asati deettes izata gaattan qasseka indotikadetikka de ishe yalaga naytikka beettosonakko

Bolla fayatetha naagu ogetappe issoy isporte gidishe isporte gaattan qasseka kowaase phonqoykka dees misile bollan kowaase phonqo bolla diza yalaga heedzdzu nayti beettites izata yuushon qasseka dumma dumma keeththinne dumma dumma zaafeykka betteskko.

Bolla payateti naa go getappe issoy isporte gidishe paydon keehippe dalga gidiza yalaga adde nayti isporte oottishe deettes iza ta yuushon qasseka dumma dummanne gita wolqama gidiza zaafeykka beettishe de'eesikko.

Bolla payateththa nago oothuwa isporte gidishshe missile bolla isporte bolla kuwasse bonqishshe issipeteththan de'iza yelagati beteettes qase dumma dumma zafey bettes izetikka qas paydon dalga

bolla payetetha naago ogeppessoy isporte giddishe isporte gaattanqa kowaase phonqoekkadees ha misile bollani kuwaase phonqo bollan diza yalaga nayti deettes iza ta yuushon paydon dalga asikkadees iza ta yuushon dumma dumma zaafey beettes

Bolla payatetha naago ogeppes soy isporte gidishe isporte gaattanqa kowaase phonqoekka dees paydon dalga nayti sipetettan qasse kowaase phonqishe dizayssa misatosona izata yuushon qasseka dumma dumma miti axireykka dees.

aahonne denba gidiza keeththa gaaththan ayfen xeellanas keehi injetidayssa gidishe izatappe qasseka issoy teknoloje ooso gidizay miishikka dees dumma dumma iqatikka issi keeththa gaathan deettesko

misile bollani issi makini beettees ha makinikka qasseka maburaten oothtidayssa gidishe xeelle sheqa keehippe lo7izayssakko izi eqqido sohoy qasseka aahonne denba katama keeththa misatees

misile bollan aypen xeellishe keehi inje gidiza makina be ashe days izikka qasseka teknoloje oose misatis izi qasseka aahonne denba gidiza aypen xeellanas inje gidiza keetta gaattan de7essikko

Misile bollan aho sohon issí missile beyashe days izika qase xaafora dees iza xaafoynne misiley tophiya bandira misilenne qase tophiya suntha amarathoninne ingilizathon xaafidesikko.

dumma dumma makini hemettishe dizayssa misates , izikka qasseka gitanne adussa gidishe izata iza lanqen qasseka gitanne wolqama gidiza derey dere gaattan qasseka dumma dumma zaapeyka worika betidaysa be'ashe daysko.

Misile bollani paydon dalga gidiza asati issi petethan hare bolla uttidi bishe deettes izata gaattan qasseka indoti addetinne qasseka gashshe naytikka beettishe izata yuushon dumma dumma gita gidiza shuchchi boykko zaalli beettees.

Hemethi bolla diza asa caanida gita makina be'ashe days ha makina lanqqen qasseka dumma dumma asatikka de'ishe iza lanqenka qasse haren caanetidi biza nam'u addeti de'etes izeta yuushonka dumma dumma zaafeyka bettees.

Asa yane hane epiza gitta woliqqamane gidiza makina payidon qa daliga he yushon qasika daliga asati de'ishe duma duma zapey toketi uttidays izata yushon de'esko

Issi dexo makinay haathe qolishe dizayssa misatees izika ahonne denba gidiza gade haatha haathe qolishe dizayssa woyko ushishe dizayssa misatesko iza yuushon qaseka dereyka duma duma zaafetika betesilo.

Misile bolla haren canidi hare lagishe diza issi addey beetes iza yushon qaseka duma duma katama kethati keexetidi wuribeynas guma duma zafey toketi uttidays qase betishe de'esiko

misile bollan aahonne demba gidiza oge be'ashe days, oge bollan qasseka yaanne hanne hemettishe diza dumma dumma wakininne motore beettishen izata zuyuushon qasseka dumma dumma saafeykka asa keeththikka beettishe deeskko

misile bolla xeellishe keehippe inje gidiza nam7u makinati deettes iza ta hoopphen qasseka cugan cugan xunsetida ciishshikka beettosonakko izata yuushon qasseka dumma dumma dalga asati deettes

Misile bollan issi gita makini hemeti bolla dees ha makinikka qasseka asa yaanne hanne caanidayssa gidishe iza yuushon qasseka dumma dumma dere dere kaaran qasseka zaafeykka beetteskko asikka qasseka iza lanqen beettees.

Misile bollan issi makini beettes iza makina lanqen qasseka paydon oydda gidiza addetikka deettes izata yuushon qasseka dumma dumma miti woykko qasse worikka beettishe makina kaalan issi addey uttides.

misile bollan dalga asati sipetettan eqqidi xeellishenne qasseka makini asata ekkidi efishe dizayssa misatesikko izata yuushol qasseka dumma dumma keeththinne dumma dumma zaafe toketh uttidayssika beettesiko

Missile bollan dumma dumma asati issipetetan saykkile laggishe dizayssa masatosona izzeta geththan qassi booththi woykko kare biitta asikka dettes izzetta yushshon dumma dumma gittane wolqqama keththay dessi.

Kexxettidi onggeti beyna katama keththa be7ashe days ha keththaykka qase kexetidi ongeti beynayssa gidishin kehippe gitanne wolqqama paydon qasekka kehippe dalgako iza sinthan qasseka makinay bettes.

Kexxo bolla dizza woykko kexxetidi onggeti beyna kawo keththe be'ashe dayse ha keththe lanqqen qasseka giitanne wolqqama giddiza dhoqqa dereykka dessi deere gaththan qasseka dumma dumma zafetika tokketi uttidaysi missatosonako.

Misile bollan paydon dalga gidiza asati issipetethan deettes izati dizo sohon qasseka gitanne wolqama aaho kawo keethi misatishe dumma dumma cugan cugan eqqidi tobushe deettes izata sintanka qasseka xeelli shin inje gidiza ciishshides.

keexxettidi ongethibenna kawo keeththi be ashe deyayssikko ha keeththiqa keexo bolla diza issi deexoome maki mikkades iza lanqen qasseka asikka beettishe keeththi buroo keexettidi ongethibenna izikka aahonne giiththakko

Misile bollani paydon dalga gidiza kawo keeththan ossida ootthida oosanchati deettes izati diza keethth qasseka kataman keexxettida keeththa medhay dizayssa gidishe izata gaattan qasseka indotikka addethikka de'osonakko.

Keexeto bolla diza katama keethti be ashe days ha keethtikka qasseka keexettidi ongetibennayssa gidishe iza yuushon qasseka dumma dumma dere huphen qasseka tossi bolla diza dumma dumma zaafeykka bette sikko

Misile bollan heedzdzu addeti tobe tobishe dizayssa misato sona izata lanqen qasseka oyde bollani issi ayfen xeellishe inje gidiza nam7u medhayniza ciishshikka be ashe de ayssikko izatikka ezgo bolla deettes.

Keexettidi wuribenna katama keeththi be ashshe dayss ha keeththi qasseka keexo bolla diza paydon keehippe dalga gidiza yelaga adde naytibeettes izatikka qasseka keexo bolla deetteskko.

aahonne demba gidiza keehi dalga kawo keeththi be ashe dayssa ha keeththi qasseka keexettidi ungetidayssa gidishe dumma dumma mastotekka iza bolla dees gitanne wolqama pengeykka qasseka beettesikko

Paydon lalga gidiza asati issipeteta hemettishe dizayssa be ashe dayskko izatikka qasseka issife tobe tobana bidayssa gidishe izata yuusholqa dumma dumma zaafeynne dumma dumma keexxettida keettikka beettishe deesikko

Misile bolla kawo tamareketi wekko dere tamarekeeti be ashe dayss iza yuushon qasseka keehippe gita wulqama gidiza dumma dumma zaafekka bettesiko iza gaattan qasseka tamarishe diza naytikka beettosonna

misile bollani tamare keetti gaattan diza paydon qakehippe dalga gashshe nayti deettes izata gaattan qasseka issi gashe adde nai ha xeelidi ba kushe dhoqoththidi ha xeellishe deessikko

kawo tamare keethti gaattan diza paydon qasseka keehi dalga gidiza yelaga nayti tamaharo tamarishe deetes izata sintanqa issi adde eqqidi tamarsishe dishe izata yuushon qasseka dumma dumma keeththinne zaafey beetteskko.

paydon dalga gidiza tamareti issi petetan utti uttidaysha be ase dayskko izatikka qasseka teknoloji ooso gidizayssa komputere huphen huphen baynta kushen oyqqidi izappe qasseka xeellishe dizayssa misato sonakko

Paydon dalga gidiza nababos go'a immida maxaafata be ashe dayss ha maxaafa qasseka bayzishe diza dumma dumma yalaga naytikka deishe baxaafika qa paydon keehippe dalga koydayss qaxayana badaanenna.

aydon dalga gidiza asati issi petetan issi katama gaattan deettittes izatikka qasseka hemettishenne eqqidayssatikka deettes cugan cugan zal7o bollakka doosona izata gaattan qasseka indotikka beettosonakko.

Paydon keehippe dalgga gidiza asati issipetethan aahonne dembba gidiza katama keethti gaaththan dizayssa misatosona izatikka qasseka medhan issi mala gidiza afala maydi banta huphen qa qophe wottidi de7ettees.

Hemethi bolla diza keethika issi makinika beetes iza lanqen kaseka issi addeka beetes mule izeta yuushon kaseka gitane wolqaama gidiza duma duma zaafey toketutidaysika beetes izeta gaathan kaseka dizaysa misates.

Nam'u deexo makini oge giigisishe dees izikka qasseka nam7a gidishe izata qasseka laaggiday addetikka deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafekka dumma dumma dereykka qasse beettesikko.

hemethi bolla diza makini be'ashshe neys ha makini qasseka asa caanidayssa gidishe izi bish buussa bolla diza yuushon qasseka dumma dumma zaafetinne dumma dumma asa keeththikka beettidayssa be'ashe de'ayssikko

Aahonne denba gidiza oge bollan hemeti bolla diza issi addey de7ees iza yuushon qasseka dumma dumma zaafeti ayfen xeellanas keehi inje gidida soho gidishe dumma dumma dereynne wolqama sohoy beettesko

Misile bollan issi deexxoma kini hemettishe deees izikka oge giigissa bolla dizayssa misatishin iza lanqenqa asatikka beettosona iza lanqen qasseka muushon dumma dumma zaafeti toket uttidayssati de'oosonakko.

Misile bollan katama keethti woykko katama soho keexettidi wurida keehippe qasseka ayphen xeellanas dinje gidida soho be ashe deayssikko ha keeththa sintan qasseka dumma dumma zaafeynne dumma dumma makinikka beetteskko.

misile bollan nam7u addeti deettes iza tikka qasseka tobe to bishe dizayssa misatishe izata yuushonqa dumma dumma zaafey dumma dumma puutey toketi uttidayssaka misateskko asa keettikka diyayssa misateska

Ahonne dennibba gidiza oge bollani hemeta bolla diza dexxo making betees.izappe qaa hara makin betenna izza ushshonni qasekka dumma dumma zafeyi tossi bolla dizayissa misatessikko .

Oge giigisso bolla diza deexo makina xeellashe days iza lanqen qasseka paydon dalgasikka dees iza yuushon qasseka dumma dumma zaafey tossi bolla woykko tokkoti uttidayssa gidishe hara woorikka deeskko.

paydon dalga asati issi betettan eqqidashe beettetes izata gaattan qasseka gasho naytikka dishe izatikka muleqa addekko izata yuushon dumma dumma zaafey asa keettikka beettes izata gaattan motorey beettesko

Paydo kehippe dalga gidiza asati deretetha qonciza afalafe banta morgen xaxidi issippetethan kexetidi ongetibeyna ketha lanqen detes izeta lanqen qaseka indetika adetika de'ishey beyosonako

Misile bollan nam7u addeti eqqida izatikka keexetti ongethi benna keeththa sintan dizayssa gidishe izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssa miti qasseka ayfen c xeellanas inje dgidizayssi beettes.

Hathi bonibape duge gogishe dizayisa beses iza yushoni qaseka duma duma asana'i diza kethine qaseka duma duma tosa bolla diza zapey qase betesiko hesa be'ashe dizayis